Gabaan iddoo itti wantoonni gurguramanii fi bitaman argamu yommuu ta'u , daldalli immoo warreen kana bitanii fi warra gurguran kan wal quunnamsiisudha.

Wanti suuraa irratti arginu kun namoota yookiin turistoota daawwannaadhaaf caakkaa keessa deemuudhaan laggeen adda addaa daawwachaa jiran agarsiisa.

Meeshaaleen miidhaginaa wantoota fuula irrattii fi qaama irratti dibataman ta'uu danda'a. Faayolee adda addaa kan uffataman ta'uu danda'a. Faayolee keenya kan nuuf dabaluu danda'anidha.

Geejjibaa fi konkolaataawwan meeshaalee iddoo tokkoo gara iddoo biraatti akka nuyi sochoonu kan nu gargaaran yommuu ta'u, konkolaataawwan, biskileetota kan dabalatu dha.

Maashinoonni wantoota dhalli namaa harka isaatiin yeroo dheeraa hojjetu karaa salphaa ta'een yeroo gabaabaa gidduutti kan nuuf hojjetuu fi dadhabbii kan nuuf xiqqeessuudha.

Qonni lafa qotuu fi horii horsiisuu kan of keessatti qabatu yemmuu ta'u hojii bal'aa fi nyaata akkasumas foonii fi aannaniin kan biyya tokko deeggaru jechuudha.

Nyaanni bu'uura jireenya namaaf bu'uura kan ta'e yommuu ta'u, qaama namaa ijaaruuf guddinaaf jabeenyaaf, humna kennuu fi kan kana fakkaataniif kan nu gargaarudha.

Maatii jechuun kan abbaa, haadha, ijoollee of keessatti qabate yommuu ta'u, hawaasa jechuun immoo uummata bal'aa kan maatiiwwan baay'een iddoo tokkotti walitti qabamanii yommuu jiraatan hawaasa jedhamu.

Qorichi aadaa abbootaa fi harmoolii durii irraa muuxannoo saayinsii waliin kan wal fakkaatu ta'ee, kan aadaa yommuu ta'u, kunimmoo baalota adda addaa irraa kan dhukkuboota adda addaa nama fayyisuu danda'u

Kitaabota matseetii fi gaazexaawwan Waantoota haarawaa yerootii gara yerootti jijjiiramanii fi beekumsa kan nuuf kennuu waanta haaraa kan irraa barachuu dandeenyudha.

Alaabaa jechuun mallattoo eenyummaa, ibsituu saba tokkoo yookaan uummata tokko yommuu ta'u, aasxaan immoo alaabaa irratti kan argamu alaabaa gidduutti mallattoo addaa biyyicha ibsudha.

Wanti suuraa irratti argitan kun soofaa yookaan taa'umsa yoo ta'u, mana keessatti akkasumas biiroolee adda addaa keessatti kan itti fayyadamnu ta'a.

Hooggantoota beekamoo jechuun ajajoota hojii yookiin dhaabbata adda addaarratti olaantummaa guddaa qabanii fi ergaalee fi beeksisa adda addaa kan baasuu danda'anidha.

Wanti suuraa irratti argitan kun, kuduraalee garaagaraa: muuza, burtukaana, anaanaasaa fi abokaadoo fi kan kana fakkaatan gurgurtaadhaaf dhiyaatanii kan qophaa'anii dha.

Ispoortiin jabeenya qaama namaadhaaf kan nu gargaaru yemmuu ta'uu, utaakchoo, fiigicha fi kan kana fakkaatan, eeboo darbachuu fi kan kana fakkaatan kan of keessatti qabatu dha.